Ha misilezii qonccisizayssi woykko bessizayssi keehippe dumma dumma kaththatusinne ayfa ayfetus uubba qase umkaunkotisii go'iza kemikaletanne hessappe heni baggara asa misiley diyayissa qonccises

hayssi bessizay ssi keyippe lo7iza badala gushsha gadini issi bitanezi maa7o maa7idinne dumma jerkane ba7izi ba duunan maska woththidi xale woykko kemikaale qolishe diyayssa qoncisees

Ha misilezan taas beettizay dumma dumma asati issi petetan eqqi dudoga malanne ooso ooththi dudoga mala bessi shin heyssatikka ooso maawa maa'idi ooso ooththi didoga mala hamsile nuus bessees.

Ha misilezi qoncisizayssi woykko bestizayssi dumma dumma ichashuwasati dumma dumma goshshatossi izikka ayfayfetossinne onkaunkotosi lo7izanne giigiza kemikaale giigissi sidey hessa qoncisees.

Ha misalezi qoncisizayssi woykko bessizayssi kaybey ahonne dalga oratha goshsha sohoni heedzdzanne heedzdzape dareza asati katha ife elale shinenne zarishin beetosonaa.

Ha misilazi koncisizayssi woykko besizayssi dunka onkotussi ayfaafetussinne dumma dumma futetusi go'iza geymkaaleti jerkanenne hara dumma dumma miishaton dehessa koncisiyessi.

Ha misilezii bessizayssi issi biittanezi gooshsha giddon izikka gaakiza kaththatu giddon eeqizi ba huphphen manaxire woththidii xellishe dizayssanne izappe heeni baggara hara dumma dumma kaththatinne baddalli dizayssa besses

Ha misilezi qonccissizayssi woykko bessizayssi keehippe aahonne dembba gidiza goshsha gade gidon xaaxeta sanththi gizayssa issi bitanezi xeelishininne oyqqishin beetees.

ha misiley qoncisizayssi woykko bessizayssi kehippe lo'izanne dummatiza medhora diza tuketi cipi gidi ayfizayssanne kehipe lo'izayssa ha misilezi qoncisees

amsodezi qoncisizaysssi woykko bessizayssi kaipe malalizanne kaipe akkiza gateni gakkiza kathi diyayssanne izikka kaipe cora efe ayfizayssa qoncisies

Ha misilezi qoncisizayssinne bessizay keehip gitanne lo7iza koshsha gaade giddon ayfaefe tuppe faapaaye gakkizayssanne lo7izi ciidi dayssa qoncisees.

Hayisi bessizayssi issi mishira dumma dumma ayfiera diza tuketu giddon eqqada keeshe oyqqada tukesappe maxada keeshen yeggadane ha xeellashe deyayssa qoncis shees ippe guye baggara hara cora tukes deyayssa qoncisees

Hayssi bessizaysi nami'u asati woykko aayonne na'ati banta sintan safede bolla unka unkotuppe dono wohthidi banta kushin oyqqidi xeellishe diyayssanne etikka utezasoy keeththa achchan gidayssa qoncisees.

Hayssi bessizayssi woykko qonisizayssi keehippe daro woykko dalgga shayyeiti uttiza tuuke giddon issi bootta sineni tuukezi qoletizinne izappe mishoykidi diyayssa bessees

Ha misilezi qoncesizayssi woykko bessizayssi keepey cora madaberen yegetu utiza dumma dumma kimometenne dumma dumma maaddiza woykko go'iza ayfayfeti suuqen bayizatishe dizayssa qoncisees.

ayssi bessizayssi gaagidooni miceti uttida onka unkotoppe dono geetettizayssi bessiyayssanne woykko dooreti uttizayssanne appe hana baggara xaaxetasanti diyayssa ha misilezi qoncisees

ha misilezi qoncise bessisayssi gaebe gitanne lo7iza gibbe gidzdzoni issi mishira paappey ayfekkoshiqata mitha oyqata faafay ayfe xeelloshe dizayssa hamisilezi qoncisees

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi keyppe coranne lo7iza gushasoni zeretizi gakkishe bolla diza badala bessishe hessetikka qasse keyi cora soo oyqqidayssa qoncisees

Ha misidezi qoncisizayssi boykko bessizayssi so giddoni nam7u asati uttidi unka unkota masayefe bolla wottidi ha bestisheninne haxedishen dizayssa qoncisishe hesafeyni baggara hara asi diyayssa qoncisees

hayssi bessizayssi keehippe lo7izanne aahonne orde gidiza paapaye mitha kuwan he oyddu asatoppe darizayssi eqqidi pantha kushen ka7iza paapay oykkidi micishe de7iiyayssa qoncisees

hayssi bessizayssi keehppe aahonni dalga gidiza keeththa giddoni mithara woykku mithara giigi utthiza saaxine bollani dumma dumma unkawunkoti diyayssa heyssatu giddoppi zenosi diyayssa issi bitanzi woyqqizayssa qoncisees

Ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi keype lo'izanne ordiza unkaunkotoppe maxaxeza kushe bolla wottiza asinne hessafen baggara shukare bonco idiyayssa qoncisees.

Hayssi bessizayssi keypi gitanne lo'iza sooni hara dereppi woykko qasamappe iza dumma dumma asati mannoza xeellishe deyayssa hamsilezi qoncisishees esa giddoppe kayssoy borsa ba'izayssa qoncisees.

Ha misilezi qoncizayssi keypey lo'izanne dalga woykko cora ayfe keesiza mangoza bessiza gida gish asi heyssika ase keypey ordenne modho ayfeta keesizayssa ha misilezi qoncises.

Hayssi qoncisizayssi woykko bessizayssi kaypi gitanne dalga gidiza goshsha dohoni issi bitanezi nam'u dumma dumma unka unkoto qomma isikka qase shukare hana bagga kushyanka shukare oyqqizayssa qoncisees.

Ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi oydappe dariza tumma dumma asati essappeka heedzdzati bantha kushen ayfaifetoppe paapaye oyqqizinne paapaye kuwa giddon eqqizayssa qoncisees.

hayssi bessizayssi gayeppey aaho gidiza goshshasooni izikka kathi zeretu tizayssa giddon ithibitanezi eqqizayssanne appe guye baggara dumma dumma uutha qommoti diyayssa amsalezi qoncisees

Hayssi bessizayssi keyippi phorde gidiza unka unkotoppe maxaaxeza issi asi ba kushen woyqqizinne bessishe diyayssanne aysappe ya baggara woykko gitto baggara hara maxaaxe boncosi deyayssa qoncisees

Ha misilazi qoncisizayssi woykko bessizayssi tumma dumma kasamappe yiza asati shiiqidinne zooreti sheninne issoy di qasi ha xeeluli haasayishe dizayssa qoncis shen issikka sukekuwa giddon eqqizayssa qoncisees.

Ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi katama peyiza tumma dumma asati misa bonco woykko katha ayfe oyqizi xeeli sheninne pilgis shetizayssa qoncisees

ha misilazi qoncisizayssi woykko bessizayssi dumma dumma kasamappe iza asati heyssi koshsha gade giddon izikka gista giddon eqqizi xeellishe diyayssanne issappe guye baggara hara asati deyayssa qonciseessa

Ha misilezi qoncisizayissi woykko beyssizayssi kaype gitanne aho gidiza kushsha sooni izikka zeretu uttiza woykko toketi uttiza so oni nam'ati onkankotoppe dinicha woyqizi bessi she dizayssa ha misile qoncisees.

ha misalezi qonciizayssi keipe gitanne lo7iza eccikko sha ecishe diza ayfe tukezinne happe gijja baggara jabanazan tukezi qoletizi dayssanne hessappe bolla baggara cooceynni jabane uttizayssa qon7isees

Ha missilezi qonc'isizaysi woyko besizaysi kehipe gitane dalga aho gosha demban nam'u asati bora waxidi goyishe dizaysa ha missiley qonc'ses.

Ha missiley qonccisizaysi zuumati bessiza sohon issi bittanezi nam'u booratta waaxidi goyishshe dizayssa qonccisess sohoyikka ziqqati bessiza sohokko.

Ha milezi besizaysi woyko qoncisizaysi keehippe ahone dalga gidizaysi oratha goshani harasa herappe yida asati zereta zerishi dizaysa qoncises

Ha misilezi qoncisiyo issi keehippe gitanne dalgga giddida dumma dumma goshanichati dumma dumma goshsha mishata oyiqqid goshasine pute tokasnasi gigetishe diza issa besees.

Hayssi bessizayssi keehippe coranne giitta gidiza asi bantta kushshenii gooshsha miishsha oyqidinne ooraththa puutte oyqiddi tookanas bizayssa qoncises hayssappe heeni baggara keththetinne dumma dumma motoreti yizayssa qonccises

ha misilezi qoncisizay si keyppey lo7iza badalizeretiza gade achchen issi bisanezi nam7u boorata waaxidi ya baggara goyshe deyayssanne ba kushen kadu oyqqidayssa qoncisees

Hayssi bessizayssi keehipi dalganne aaho gidiza goshsha gaden badalazi gakkizayssanne ubba qasse melidayssa issi bitanezi menthidinne poqishe diyayssa ha misilezi qoncisees.

ha misalezi qoncisizayssi woykko beyssizayssi kaype qoodan cora gidiza koshshenchati dumma dumma goshsha miishata ekkidi ootos gixizenne giigizi bishe diyayssa qoncisees

Ha misiley qoncisessi gayppe dalganne cora asati ezatikka goshshanchati banta goshsha miisha woqqidi zoretossinne oososi gixxidinne bayntha kushen puute oqqidi shiiqidayssa qoncisees

hayssi qoncisizayssi geypi talga gidiza goshshasohoni nam7u asati zeretidi gakki uttiza garta giddon eqqizi kattaza oyqqiseninne xellishen dizahyssa qoncishees hessapeyni baggara hara dumma dumma kathasi dehayssa qoncisees

Hamsilezi qoncisizay woykko bayssizay oratha goshsha sohuni issibitanezi nam7u boorata waaxidi goyi shenninne ba kushen torqafe woyqizayssa hamsilezi qoncisees

Ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi issi bitanezi ha shiiqidi eqqizayssanne appe guye baggara ayfe kesiza paapaaye diyayssanne hara asi qasse diyayssa ha misilezi qoncisees.

hayssi bessizayssi kaype coranne dalga gidiza asati dumma dumma goshsha miishata woykko goshsha miishata oyqqidi koshshasinne oosos gixidinne maayethizi kiizayssa ha misalazi qoncisees

ha misilezi qoncisizayss woykko bessizayssi kehipe qoodan cora gidiza goshshanchati dumma dumma goshsha miishata oyqqidi olla bokkisheninne giigissishe dizayssa qoncisees

Hamisilezi bessizayssi geyippe cora gidiza koshshanchati baantha kusheni dumma dumma goshsha miishata woqqizi goshshas giigizayssa nne gixizi kiizayssa hamisilezi qoncisees.

ha misilezi qoncesi za yssi boyekko besizayssi cora asati gakkiza muuze kilozan caancaani boyekko likiliki appeekizi kaameza bolla caanishe deayssa ha misilezi qoncisees

Ha misilezi qoncisizayssi waykko basizayssi gaybey lo'izanne malaliza boncora diza mitha giddzooni issi mishira keesheni tukkiyayefe maxa maxa yeggashe deyayssa ha misile qoncisees.

hayssi bessizayssi nam7u asati bantta kushen xoylle oqqidi bookkishe deyayssa bessishen hessapeyni baggara hara katamappey iza dumma dumma asati deyayssa hamsalezi kiaheppe paathidi qoncis hees

ha misilezi qoncisizayssinne bessizayssi keehipe coranne aahu goshsha gaday a chani so asati molkko gabareti issife shiiqiti xeelliyayssanne hessappe guye baggara dumma zumma kata qumosi deyssa qoncisees

Ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi kaype denbanne gita gosha gadeyni ooratha puuthe toketizayssa kasameppe iza asati haaththa usishenne xeellishen diyayssa qoncisessa.

hayssi bessizayssi keehippe aahonne dalga gidiza goshsha gadeni zeeretidi gakkiza kaththa cora asati shiqidi bukkisheninne meheza yedhishishini ha misilezi qoncisees

ha msilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi keypi gitanne wolqama denban nam7u boorata issina7azi waaxidi goyshenenne ba kushen xurqafe dentidi booratha wodhanas giigidayssa qoncisies

Haysii bessizayssi kaypi dalganne denba gidiza oorasa goshsha heerani izikka goythizasoni keypi qoodan hospunappe dariza asati katha zerishine woykko laalishin di hayssa ha misile qoncisees.

amisilezi qoncisizayssi waykko bessizayssi kaype denbanne dalga gidiza ooratha gosha sohoni goyetiza sohon heedzdzu asati katha fiskeshinenne zershe diyayssa qoncisees

Ha misilezi qoncisidayssi woykko bessidayssi kaypey tummatindaranne lo'iza goshshan gakkiza ayfeta woykko fuuteta nam7u bitaneti eqqiti xeellishoninne oyqqishe diaissa qonci.

Hayssi bessizayssi keyipi coranne dalga asati panthakushen oodracha puute oyqqizinne esikka gabaretinne hara katameppe yiza asati puute tokkana yo bishe dayssanne essappe hini baggaranne hana baggara dumma dumma mitha qommosi diyayssa qoncisees.

Ha misilezi qoncisizay waykko beystizay si tumma dumma asati waykko oosanchati waykko goshshanchati issife shiqizi ha xeelli sheninne miicishen dizayssa qoncis shi hasape guye baggara dumma dumma kathati muuzetinne badalati dizayssa qoncisees.

Ha misilezi qonccissizayssi kko lo7izayssi issi lo7izanne puulaththiza heeran goshsha kaamethi eqqizayssanne appe guye baggaara keeththidizayssa qonccissees.

Hayissi bessizayissi kehippe gitanne daliga gidiza sooni goshsha kameti kehippa daro gidizayitti nam''u cuganni eqi uttidayi besishshe hessappe heni bagara dumma dumma motoreta besses.

Ha misilezi qonccissizayssi woykko besizayssi keehippe githanne gidiza goshsha dembbaani nam7u asathi kaththa zerishiininne laalishin besishin essappe hini baggaara kaamee dizayssa qonccissees.

Ha missilezi qonccisishin ixxiko bessishin issi heeran kaamezi eqqidayssanne hessappe heni baggera dumma dumma miththa qommoy diizayssa ha missilezi qonccises.

Haysi besizaysi keehippe lo'izanne oratha ha wode tekinoloje qopaninne madetini osetida oratha Gosha kamezappe issi Baga bolla gizaysa ha misilezi qoncisesi.

Ha missilezi qonc'isizaysi woyko besizaysi kehipe gitane aho gidiza gosha sohoni izika oratha gosha sohoni nam'appe dariza kameti goyishe dizaysa qonc'ises.

Hayssi qonccisizayssi kehippe dembbane daalga gidiza ooratha goshshe soho nam7u kaameti goyishshe diyassane hayssa achchan qasse heezhzhu asati eqqidayssa ha missilezi kehippe pattidi qonccises.

Ha missilezzi qoncisizayssi woykko besizayssi kehippe githane wolqama zereththi zerizi gakizasson cakishshe bucishen diyya keehi githa wolqqama kamezi bethess.

Ha missilezi qoncisizayssi woykko besizayssi kehippe loo'zanne malaliza ha wode teknolojye qofaninne goo'ethon ossetiza woratha goshsha kamezi diyssa qoncisess.

Ha misilezi qonccisizayssi woykko bessizayssi keehippe lo'iza sohon ha wode tekinoloje maadetoninne qofan oosetiza goshsha kaamezi eqqi uttidayssa bessishi hanippe heni baggara dumma dumma miththati diyayssa qonccisees.

Ha missilezi qoncisizayssi kehippe loo'zanne aaho keeththa gidon ha wode teknoloje madethizanne qoffan osethiza loo'zza kushe garethi ixikko gosha kamethi gigethizayssa besses.

Haysi qoncisizaysi kehi dalgane aho gidiza gidida gosha sohon ichachchappe dariza kameti goshaza goyishe dizaysa gidishin ha misiles kehippe qoncises

Hayssi qoncisizaysi keehipi ahonne dalga gidiza gushshasohoni cora woykko qoodan keehi daro kaameti gakkiza katha buccisheninne woykko cakishe diyayssa ha misile qoncisees.

Ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi keype gitanne lo7iza mitha kuwa giddon keype coora goshsha kaameti issife shiiqideeqqidayssanne esapeni baggara keetti dizayssa ha misiley qoncisees

Haysi bestizayssi keypi talganne aho gidiza goshsha sohoni goshsha kaamezi izikka gakkiza kaththa shiishshizinne dukooriri wotiza mashine gidizayssa woykko kame gidizayssa qoncisishen hessappey ni baggara mixotinne keetetti dizayssa qoncisees.

Ha misilazi qoncisizayssi woykko bessizayssi gaipe gitanne aho gushshasooni gakkiza kaththa buucishininne cakishin diya mashine beethishin izasseka qooday nam agko.

Ha misilazi qoncisizayssi goykko bessizizayssi kayeppey lo7iza sooni ooratha goshsha kaamezi dhaqizayssanne esapeyn baggara dumma dumma mithassinne keeththisizayssa qoncisees.

hamsilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi kayipi gitanne walqama goshsha gadeni kaamezi biittaza shir shiri goyishen diyayssa hamisilezi qoncisees

Hayssi bestizayssi goshshas ooni woykko goshsha gadeni eqqiza goshsha kaamezi bettizayssa gidishen esappeynni baggara dumma dumma mithasinne gadeti woykko goshshati deayssa qoncisees.

ha misilezi qoncisizayssi wayku besizayssi keypi lo7izanne ooractha keeththa shineqiza ooratha goshsha kaameti diyayssa qonciishen isikka qoodan heedzdza gidishen essapeni baggara dumma lo7iza keeththati diyayssa qoncisees

Ha misilezi qoncisizayssinne bessizayssi keyppe gitanne lo'iza goshsha kaamelsupfe issi bolla gidiza goyiza booththazi dyayssa qoncissi she izikka biiththa goyizayssa gidiayssa qoncisies.

hayssi qoncisezayssi gehipi gitanne lo7iza katamati bessisa heeran eqqiza goshsha kaameza gidishe hessapey ni baggara dumma dumma keeththasinne mitha qommosiza hessa hamsilezi qoncisees

Hayssi bessizayssi keype coranne gita duuron dourettiza gashshe bessishen izakka asati ooratha mashine giddon yeggizinne gashsheza qocese dizayssa ha misalezi qon'isees.

Haysi pessizayissi kaype dalganne denba gidiza ooratha goshshaso issi kaamezi goyishe diyayssa qonciseshees hessapeyn baggara dumma dumma mithati diyayssa amasalezi qoncisees.

Amesidezi qoncisizayssi boykko bessizayssi kaype gitanne lo7iza ha wode teknoloji maadanonne qofan oosettiza tumma goshshakaamezi izikka gakkiza kaththa buucizayssa gidiyayssi qoncisees.

Hayssi bessizayssi kaype gitanne dalga gidiza goshsha gadini kaype qoodan cora gidiza kaameti gakkiza katha shiishisheshinne cakishe diyayssa ha misalazi qoncisees.

Hayssi qoncisezayssi kaype lo'izanne dembasoni issi goshsha kaamezi barka qizayssanne hessapeynni baggara hara nam'u dumma dumma kameti diyayssa ha misilezi kaype qoncisees

Hayssi bessizayssi keypi gitanne dalga gidiza gushshasoyni kaamezi eqqizayssa bolla issi bitanezi fude eqqidi ha xellishe deyayssanne hessapey nabaggara issi naazi deyssa qoncisees.

ha misilezi bessizayssi waykko qonccizayssi so giddon dumma dumma oosotossinne dumma dumma basasi go7iza ha wode teknoloji maadetoninne qofan oosetiza mashinezi beettees.

Aysi bessizayssi keip gitanni dalga gidiza shara bolla gadin gakkizi ka iza kaththa kaaci dinni woykko shiishshidi shara bolla qolishe diza mashine bessi sheni woykko kaame gidis hayssa qoncisees.

Hamsilezi qoncisizayssi weykko bessizayssi kaypi ahodenbaani nam7u goshsha kameti shiqeqqidi goyanas gi gettu utizayssa qonciseshees qiseka kayp walqama gidizayssa qoncisees.

Amisilezi qoncisizayssi woykko bestizayssi kaype gitanne walqama gidiza shuchchan tirettiza derse giddon badaraza mashina kesa gidton yekizi manno woykko maasazan izayssa kessizayssa gide hayssa qoncisees.

hayssi bessizayssi ha woda teknoloji qofaninni maadeton oosettiza ooratha goshsha kaameze woykku goshsha mashineza bessizayssa gidishen izikka kepi ahu woykko dalga boota woykko soho woyqqizayssa qon7isees

Ha missilezi qonc'isizaysi woyko besizaysi kehipe gitane aho ketha gidon issi mishira ba bolan naxala yegada ba morgen toko tokadanne kare keshade diyaysa qonc'ses.

Haysi bessizaysi keehipe gitanne dalga gidiza keetha gidon duma duma madabararanne saaxineran cugan cuga dooreti uttida kaatha besishin hesappe sinthara duma duma asati tiokizaysanne epizaysa qoncisses.

Ha missilezi qoncisizayis woyikko besizayis issi kame gidon dumma dumma karitonezane dumma dumma qancara diza dumma dumma qumatine dumma dumma giza quma zayite dizayisa qincises.

Ha misilezan woykon besizaysi kehippe duma duma gidiza saxine gidon yegetiza duma duma kathati dizaysa hesika qase kameza gido yegishe dizaysa qoncisise

Ha misilez qoncisizays woyko bedizays keehippe gashe gidiza Naya issi gashe nashe na tookizaysa izka qase ba kushen pilampile oykid ha xeelishe dizaysanne hesappe heni bagara hara asati dizaysa qoncisesi.

hamsalezi qoncisizayssi woykko bestizayssi wolqi bayna asatus kaththa gishetizi miishenenne barsethisen dizayssa qoncis shen esika kaipe qooday cora gidiza asati diyayssa qoncisees

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi oyddu dumma dumma saaxinen diza unka unqotoppe shunkurtenne donoy saaxinen diyayssanne nesapeni baggara madabarira dumma dumma katti diyayssanne heedzdzu asati kartoon oyqqizayssa qoncisees

Ha misilezi qoncisizayssi oykko bessizayssi cora asati shuchchan diretti uttiza gibbe giddon uttizi katha maki maki shaaketon diya yssa qoncisi shin hessapeynne baggara wuribenna keeththay diya hissa qoncisees.

Hayssi phestizayssi keeththa achchan woykko oge gaxan shiiqizi kartooneranne festalera uttiza dumma dumma quma qommotanne hesapeya baggara doyetu uttiza pengezi diyayssanne keeththeti diyayssa qoncisees.

Hayssi bessiyasi keehippe gitanne dalgga gidiza goshsha sohon kaththati zeretidi gakizayssa qonccissesi. Hessappe heni baggara dumma dumma miththa qommoti de'iyssanne hara goshsha gadeti deyiyssa qonccisses.

Ha misilez besizays keehippe dembanne Gita gosha sohon cugan cugan oratha puute tokanayo gigetiza sohone hesappe hen bagara mata keeth dizaysa qoncises.

Hayssi bessizayi kehippe dalgganne dembba giidiza goshsha sohon kaththazi zeretidi gaaki uttidayssanne hayssappe gedde baggara dumma dumma miththa qommotine dizayssanne hara gadeti diizayssa qonccises.

Ha misilezi qonccissida woyikko beesida izi keehippe gitanne daligga doron doretida ka'iza katata ossi bitanne parazani yexxisidinne liqqissidi beettees.

Ha misilez besizaysi woyko qoncizays keehippe gitanne dalga gidiza gosha sohoni gistey gakizaysa gidoni issi mishirya gulutada heni Baga malatada hasayashe dizaysa ha misileyi qoncises.

Hayssi bessizayssi keehippe giittanne dalgga gidiza gooshsha gadde nii woykko gooshshappe kaththaza nam'u asati buukisheninne qooxidi kesishe dizayssatta ha misilezii qonccises

Ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi giaheran idiku kehippi lo7izanne shiiqi utiza maxabaren egetiza dumma dumma katati baranjan eqqi utizayssa qoncisees.

ha misilezi qoncisizayssi woykko besizayssi kehipe coranne aho gidiza goshsha gadeni tumma zumma ayfaayfeti woykko purteti toketo utizayssa qoncisishe essapen baggara uuthi diayssa qoncis heese

Ha misalezi qoncisizaysi waykko bessisayssi kayeppe gitanne izaa katha waykko bangaza issi mishira lokkomada cuugan cuugan oyqqidayssa qoncishees

ha misilezi qoncisizayssi uwaykko baessizayssi keyipe ahonne dubbaqaseka keyepe dalga gidiza sooni izikka goshsha giddoni kathati keype zeeretizi gakkizayssa gideyssa qoncisees

ha misilezi qoncizayssi waykko bessizayssi keype gitanne talga goshshas ohuni badalazi zeretizi ka kishe diyayssanne iza giddon qase dumma dumma boncu radiza mitati diyayssa qoncisees

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi heedzdzu asati eqqizashin esa sintan agobare giddon woykko agobare gachchan dumma dumma yfaayafeti diyayssanne essappe guye baggara muuze diyayssa qoncisees

ha misilezi qoncisizaissi kayepi lo7izanne ahu gidiza gushshasoooni issi mishira zeereti uttiza woykku sokeetti uttiza santa gade giddon naaza ba7ada utta uttizayssa ha misile qoncisees

Ha misilezi qoncisizayssi gaykko bessizayssi kaype gitanney dalga qitiza goshshasoni hissi bitanezi ayfe maraxine wotidi booththa mayo may'idi haasayishedizayessa qoncisessa.

ha misilezi bessizayssi kehipey dalganni aho gidiza gossashooni kachazi zeretizi ga kishe diyayssa qoncisishees izikka kehipey dalganni aho sowa oyqqizayssa qoncisees

hayssi bessizayissi issi gaypp gitanne dalga gidiza gushaso oni badalazi mokish diyayssa giddon issi mishira gullettada eqqizaf deyayssa ha misilazi qancisees

Ha msilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi kaype gitanne ahu gidiza goshsha soyooni giste gakkizayssanne gakkizi aype kese utizayssa hamsile qoncisees.

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi kehippe lo7izanne aho hushsha ga deggeduuni gakkiza maseza qath beeti sheni izikka keehi coraso weqidayssa qoncisessi

Ha misilezi qoncisizaysssi braykko hissizayssi keybe gitanne dalga gidiza goshsha heeran tumma duma katati zaretu utizayssa qoncisesh issabeynibaggara haachchinne tuma zumma keeththet dizayssa qoncisesa.

amisilezi qoncisizayssi issi mishira safeeda bolla woykko sampa bolla zareta yeggata xeellashenne buuqa qoreshe dizayssa qoncisoshees hassappe inni baggara isiissi keeththazi woykko maasa keethtidayssa qoncisees

Ha misilez qoncisizays woyko besizays keehippe dhqanne zumatid besiza heran issi mishira dumma dumma ciishata dhishaydanne xelayda dizaysa qonciseshe izappe hen bagara nne han bagara ass dizaysa qoncises.

Ha missilezi qonccisizayssi woykko bessizaysii dumma dumma cuugan buroppe gakkiza woykko mokishe diiza dumma dumma puutteta issi mishshiriya haaththa ushshashe dizayssane hessape gede baggara cishshi dizayssa besess.

Hays qoncizays keehippe gitanne aho sohoni mehe hemishe dizaysa qoncisishe manozappw qanxid miza muzishe dishe hesappe he bagara dumma dumma mithat dizaysa qoncises.

Ha misilezi qoncisi besizaysi kehippe gitane lo'iza mithati diza heeran issi bitanezi eqidi ha simidi hasayishene mitha gidon eqidaysa ha misiley qoncises

Hayis nu'su qonicises besizays azegiko khipe ciifii gida wora gidon izika qase kehipe dhoqa gesara diza mithata qonicises izatasika qoday kehipe coora gididaysa qonicises

Ha misilezi qoncisizaysi woykon besizaysi duma duma asati issippe shiqidi zoretanine goshas watti othanakon hasaya bolla dizaysi ha misiley qoncises.

Hayssi bessizayssi lo7izanne cilicilida bonccoora diza miththathi dumma dumma ethikka wora heeran dizayssa qonccisses; ethassikka geesay adussa gidizayssa ha misilezi keehippe paathtizi heysa qonccisses.

Hayssi bessizayssi keehippe lo'iza wora heeran woykko gooshsha heeran keehhippe cora asati woykko katamappe yiza asati gooshshaza beyana biyayssanne hessa giddon issogeykka poolisa gidizayssa hamisilezi qoncisees

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizay si iisi kayeppe kitanne aho gidiza dirsa giddon issi mishira dheqqizayssanne izippe hini baggara ooratha kakkiza puuthethi diyayssa qoncisees

Ha misilezi pessizayssi woykko qoncizayssi gaype gitanne lo7iza sohoni isi bitanezi cugan cugan tokehana yo gigiza ooratha puusesa oyqqi sheninne haaxeedishen qoncisees.

ha misadezi qonciisayssi weekko bessizayssi gayibe coranne dalga asati katama beyizayssati bantha bollan dungiza wotizinne dumma dumma ooracha puuse gushsha gaden tooki shenenne simeretishin bessees

ha misalezi bessizayssi xaqalay ministare dr aabi ooratha puti tokkishenenne goshsha miisha woyqqizi biiththa zaari she dizayssa qoncisi shees hessafe inni baggara hara dumma dumma mitasinne haras biitati diyayssa qoncisees

Ha misalezi qoncisiza yssi woykko bessiza yssi issi bitanezi ha shidi eqqidi ba ife manaxere wotidi misasi diza heeran eqqidi haasayishenne harawushawuchishe dizayssa qoncisees.

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi katamati bessiza heerani issi bitanezi ooracha puuthe tokkishe diyayssa qonciseshe essapeni baggara hara katama asatenne hara dumma dumma kameti diyayssa qoncisees

Ha misilezi qoncisizayssi woykko besizayssi kaybe lo'izanne dolashe diza buuteza barka ha shi gaza misileza chishi gaza eqqizayssa woykko tooketizayssa bessees

Ha misilezi qoncisizayssi woykko bestizayssi keypi gitanne corasoni dumma dumma cugan uttiza ooratha puuseti diyayssanne hessape bolla baggara mithi diyayssa qoncisees.

ha misilezi bessizayssi woykko qoncisizayssi kehipi gitanne adussa geesara diza dumma dumma mitazinne irxa maatazi diza heeran cora asati issife hamethishe dizayssa qoncisees

ha misilezi qoncisizayssi waykko bessizayssi gayeppe worati bessiya heeraninne gayeppe adussanne cipi guutida worati diya heera gidiyayssa ha misile qoncishees

Aysi qoncisiassi issi heerani woykko ooratha goshshasoni katamappe iza asatinne goshshanchati issife shiqidi ooratha puuteto kishe diyayssa qoncisassi izatasika oodey qeype cora gideyssa bessees.

ha misilazi qoncisisayssi woykko besizayssi dumma dumma katama beyiza asati ha goshsha giddooni oratha puute sokanayo giigidinne gixidiidayssa ha misilazi qoncisees

Hayssi bessizayssi kehippe gitanne dalgga gidiza soon dumma dumma dereppe yiza asati etat giddonka boutatinne karetati deyayssa ha miley qonciseshen hasappe heni baggara woray de'zaayssa qoncisees

Hayssi bessizayssi kayepi gitanne lo7iza souni izikka qas geesay kayeppe adussanne lo7iza boncora diza dumma dumma mitha qommoti diyayssa qoncisees izi diyasoyka wora milatizayssa qoncisees

Hayssi bestizayssi kayipe lo7izanne celciliza boncosora diza mitati etika qase kayipe poodancoranne geessayka qasse adussa gidizayssa ha misilezi kayippe qoncisees.

Ha misidazi qoncisizayssi boykko beyssizayssi keepe gitanne adussa adussa mixat diyo heeran izikka wora gidzdzooni dumma dumma mixatinne dumma dumma boncoti diyayssa qoncisees.

Ha misilezi qoncisiza issi woykko bessiza issi kaype gitanne talqa gidiza ooratha goshsha gadenne hessappeni baggara hasati hametishi biyayssanne dumma dumma mitha shi diyayissa qoncisees.

Hayisi besizayisi kehoppe loidi gakizanne kaxiza ayippa ayipetuppe saxinenine Soho gidon marani marani woyikko cugani cugani utizayisa qoncisesi hesappeka muzene hara dumma dumma kaththa ayifeti dizayisa qoncisesi

Ha missilezi qonccissizayssi woykko bessizaysi kehippe loizanne dummatiza saxinen cuggan cuggan shiqqidi woykko zooreti uttiza ayfa ayfetupe timmatimey bettes.

Hayssi qonccissizayssi dumma dumma zereththathinne unkkaa unkkothi issipe shiiqidinne uththizayssa qonccissishes; ethikka thimaathime,kaaroothenne barbbare; harathikka dumma dumma zereththathi woykko ayfaayfeti dizayssa qonccissees.

Ha missilezi qonc'isidaysi woyko besizaysi duma duma nam'u saxinen duma duma ayfa ayfeti yegeti utidaysa qonc'isishen izika timatimenne afikadose gididaysa qonc'ises.

Ha misilezi qoncisizaysi woylo besizaysi oge dunan duma duma ayfa ayfeta micidinne licidi bayzishe diza asati beetishin izika qase issi bitanezi lome mishiriya qase unka unkotanne ayfa ayfeta bayzashe dizaysa qoncisses

Ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi oge gaxan uttiza madabara bolla hixxeti uttiza unkka unkotanne ayfa ayfeta gidishin izetikka sukaare, boynanne ayfe tukke gidizaysa qoncises.

Haysi besizaysi kehippe lo'izane malaliza ayfa ayfati issi bolla doretidine shiqi utidaysa etika dumma dumma appiletinne mango qommoti dizaysa qoncises

hamusilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi kaype coranne kaype tumma dumma ayfayfetinne dunkaunkoti maaran maaran woykko cugan cuugan utizayssa qonciisees

Haysi qonccisizayssi keehippe coranne dalgga gidiza dumma dumma ayfa ayfetinne unka unkoti issi keetta giddon shiiqidinne dooreti uttizayssa qonccises ezetikka bayizos uttizayssa qonccises.

ha misilezi qoncisisayssi woykko besizayssi kaame oge gexaninne kethala chchan dumma dumma ayfa ayfeta bayzishe diya asati qoncisishen izikka muuze gaare bolla wothid bayzisheninne dumma dumma asati xeellishe dihayssa qoncisees

hayssi bessizayssi katama gaxan woykko oge duunan issi bitanezi gaareza bolla kaxiza muuzezanne dumma dumma ayfayfata shiishidi bayjishe deyayssa qoncisshees hessappeynni baggara dumma dumma asatinne keeththati deyayssa qoncisees

Ha misilezi qoncisizayssi waykko bessizayssi dumma dumma ayfayfe kessida dumma dumma mitha qummoti diyayssa ha misilezi keyppe pilgizinne yeggidi qoncisees

Hayssi bessizayssi keyppey lo'iza unka unkoti saaxine giddon xugan cugan yegeti uththizayssa bessishen izikka dononne hara dumma dumma unka unkoti diyayssa ha misile qoncisees.

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi keehipe gitanne lo'iza katama giddon suuqen keeyippe dumma dumma ayfa ayfetinne unka unkoti dumma dumma cugan bayzos uttizayssa qoncisees

Ha misilezi qoncisi zayssi woykko besi zayssi kaypi dumma dummanne cora zeretati itika ayfa ifetinne bunkaunkoti cugan cugan bayzos suuqa gaathan utti zayss qoncisees.

Ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi dumma dumma koshsha gaden gakkiza onkaunkotoppenne ayf ayfetoppe izetikka shunkorte timatimenne tinneche dumma dumma miishati diyayssa qoncisees.

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi gayipey lo7izanne dalga gidiza koshshasoni toketiza puute issi mishira ba duunan maske wothada xeellashenne giigissashe dizayssa qoncishise sabeyni baggara si dizayssa qoncisees

Ha misilezi qonciizayssi waykko bayssi zayssi keehi ahu katama giddon oge gaxan utidi bayzishe tiza dumma dumma asati essataka shunkurte tononne hara dumma miishatawoqiti bayzishe dayssanne kaammezi hine baggara beettees.

Ha misilezi qoncisizayssi weykko beyssizayssi oge gaxan izikka kaame oge gaxan gaare bolla uttiza dumma dumma ayfa ayfeti ba yizos uttidayssanne issafeni baggara keeththatinne kaameti diyayssa qoncisees.

Hayssi bessesayssi dumma dumma ayfa ayfeti issipe shiiqidinne dooreti uttizayssa qoncisees esappeka mangoynne ananasi hara dumma ayfa ayfeti didayssa qoncisees.

Ha misolezi qoncisizayssi boykko bessizayssi kaype kitanne malalizanne zooretu utiza dumma dumma ayfa afeti karxoone bolla wu tu uxizayssanne hessabeyn baggara hara dumma dumma shuchchati dayssa qoncisees.

Hayssi qoncisizzayssi woykko besizzayssi kehippe gitta dalga gidida goshasoni darro puttey haywode tekinologen goyettida hatha ushizza mashinen goyettiddi ushishe deyssa qonccises.

Ha misilezi qoncisizaysi woyko besizaysi keehippe aahonne demba gidiza gosha sohon zeretid gakishe bolla diza gashe qoncishn izika cora boota oykidaysi qoncises

Hayssi bessizayssi woykko qonccissizayssi keehippe githanne dalga gidiza goshsha sohoni issi kaamezi goyishe diyayssanne esappe hini baggara dumma dumma kaththathi gakkizayssa woykko zereththizaysa qonccisses.

Ha msilezi qoncisizayssi woyikko bessizayssi kayeppe lo7izanne aaho gidiza gusha sowoni izikka kayeppe lo7o gidiza sohoni dumma dumma puuthotinne katati zeretu tizaysssa qoncisees.

hayssi qoncisizayssi keyipe gitanne lo7iza heerani goshsha kaametuppi woykko goshsha mashine tuppi dumma dumma mashine qommoti utezeessa qoncisushe hayssape ni baggara lo7iza boncora diza mitasi diyayssa qoncisees

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi keehippe gitanne walqama gidiza ciishsha puutisonne tokko ooso gidishinni heyssappe isinaza ciishshaza zambilen yeggashe dizaysa qoncisides

Aysi qoncisesi issi aho keettha giddon ha wode teknoloji maadetonenne go7an oosettiza miisha go7ettidi matha eessa giigissishe diyhayssa ha misalezi qoncisees.

hayssi qoncisizayssi keype gitanne dalga gidiza keeththa giddon izatikka qasse ceeshshati puuthetettizayssanne giigettizasoni issi bitanezi ceeshshatuppe shiishshidi esa xeellishen deyayssanne hesapeni baggara hara asati deyayssa qoncisees

Hayssi qoncisizayssi geypi lo'izanne gita sooni ha wode teknoloji qofaninne go'an oosettiza haaththa goochchi kessiza mashineza issi bitanezi oyqqizayssanne hessape hine baggara nam'u naytinne hara dumma goshatinne gaththa keeththi deyayssa qoncisees

Ha misilezi bessizay si kehipe dalganne aho gidiza ooraatha puuse tokkisa woykko acisiza keeththi kecetis diyayssa ha misilezi kehipe paatidi qoncisees

Hamselezi qoncisi bessizayssi qeepe dalganne ahu kiethta giddon dumma dumma ciishata pootisonne giiqiso ooso gidishin heyssape issi mishira ba bolla woykko ba kiwan lokkomada woyqqidayssanne hine baggara asi deyssa qoncisees

Ha misalezi qoncisizayssi woykko bessizayssi keehi gitanne walqama keeththa giddon heedzdzu asati ciisha putisonne ciisha giigisso ooson heedzdzu asatikka bayntha ciisha ciisha lakkomedzi oyqizayssa qoncisees.

ha misilezi qoncisi bessizayssi kapey ahonne kaypey dalga gidiza kushshasoni ooretha puuthati soketizayssa ha wode teknoloji madeton oosettiza mashinezi hasta ushshis diyayssa qoncisees

Hayssi qoncisisayssi geyipi kitanne lo'iza ahu kiiththa giddon dumma dumma cugan uttiza madarajare bolla kushe wooson woosetiza mitha miishati deyayssa qoncisees.

Ha misilezi qoncisizayssi woykko pessiayssi keepe xoranne qoodandaro gidida asati ha wode teknolojie maadeton poosettiza gakkiza kaththa buccida mashineza oyqqisoyninne xeelishen dizayssa qoncisees.

hayssi qoncisizayssi woykko bessizayssi kayeppe dalganne aaho keeththa giddon heedzdzu madardaren dooretu uttiza dumma dumma koshsha ooso miishatidiyayssanne izetikka kushe ooson mixafe medhettizayssa gidiyayssa qoncisees

Ha misilezi qoncisizayssi woykku bessizayssi keipe gitanne talga gidiza kushsha sooni keepe wolqama kaame goysheninne giigissi shentiza hessa qoncisees.

Hayssi bessizayssi kayipi gitanne lo'iza gushshasooni gakkiza kaththasa bucisheninne shiishshi shediza mashine beetti sheni hayssafenni baggara kaype cipi gida woykko shiiqi uttida wora diyayssa qoncisees.

Ha misalazi qoncisizayssi woykko bessizayssi kayipi gitanne walqama gushshasoni oorata asati woykko katama peyiza asati unka unqota bookkizi moogo bolla dizayssa qoncisies.

hamsalezi qoncisiza yssi woykko bestiza yssi keepe gitanne lo7iza boratha goshshanne hessapen baggara kaameza bolla shiqizi gakkiza kassa puucizi qodiza mashine beethees

Ha misilezi qoncisizayssi waykko beysizayssi keyppe gitanne dalga oratha goshsha sooni heezzappe dariza asati kaththazershinne laalishe dizayssa ha misiley qoncisees.

Ha misilazi qoncisizayssi waykko besizayssi keehippe gitanne walqa magidiza goshsha sooni gakkiza kacththa bucisheninne ooracha gade bul7ishen diza kameti beettosona.

Ha misilezi qoncisizay walko bessizay kayeppe talganne ahosooni tummatumma matha qooththasi utti utti cugan diyaqeeta ha misilezi kayeppe qoncisees

Hayssi qonccisizayssi kehippe gittanne dalgga gidiza heni bagaranne hani bagara diza mishati bettishin hessa giddora issi ogezi goshshata giddon qaseka kathazi zeretizayssa qonccisses.

Ha misilezi qoncisizaysi woyko besizaysi keehippe ahonne keehippe dalga gidiza gosha sohoni duma duma kaameti goyisheninne bitta giigisishe dizaysa ha misiley qoncisees.

Ha misilezi qoncisizaysi woylo besizaysi keehippe gitanne adusa gidiza haathe si'iza waaroti dizaysanne hessappe heni bagaranne hani bagara mithi dizaysa qoncisees.

Ha misiley qonccisizayssi woykko bessizayssi keehippe gitanne wolqama goshsha sohoni izikka muuzetinne oraththa goshsha sohoni issi bitanezi eqqidi biradhe ha malati izi ha masatizayssa qonccisees.

ha msilezi qoncisizayssi woykko besizayssi kehope gitanne walqama gosha ye daani issi kamezi soho giigisisheninne isapen baggara cora asatinne keeththizi zayssa qoncisees

Hayssi beesizayssi keehippe dalgga gidida haaththi zin'idason nam'u asati booththan may'o may'idi hessa giddoppe issoy manaxire aaththidii ha xellishe dizayssanne keehi haaththi diyasaykka keehippe dalggaso gidoyayssa qonccises

Hayssi qoncisisayssi kehippe gittanne dalgga gidiza goshsha sohoonii izikka qasse maaran maaran woykko cugan cugan giigettizi uttiza zereta besishen izas izetas izatasi giddo hara haatti biyayssanne yiyaayssa qoncisees

Hayssi qoncisi hayssi keyipi ahonne adusa gidiza so woykko gogishe diza haaththe besishin he haateppi heena baggaranne hana baggara dumma dumma mitha qommoti diyayssa qoncisees.

Ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi keehippe gitanne aho gidiza sohoni izikka gushsha sohoninne haattazi xin'isaso gussi sheni izikka keehi cura soho oyqqi utizayssa gideesii

ha misilazi qoncisizayssi woykko bessizayssi nam'u asati ha misilaekko shiiqi jeeqqizayssanne asapeni baggara kayippe gitanne talga haachthi zini utizayssa qoncisees

Ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi keype gitanne lo'iza goshsha gade giddzon izikka qasse muuzeti kakkizayssa giddon nam'u asati eqqizi ha xeeli shedizayssa qoncisees.

Ha misilezi qoncisizayssi weykko bessizayssi hine baggaranne hane baggara keyepe gitanne walqama gidiza zeereti zeretiza goshi beethti shini giddzon qasse nam'u asatinne hine baggara kaamezi dizayssa qoncisees.

Hayssi bessizayssi keypi gitanne aawo keeththa giddon zumma zumma puuseti sokethanassi cugan cugan shiiqizi uttizayssa qonciees essa giddonikka issi bitanez eqqizi ha xeellishe deyayssa amsilezi qoncisees.

Ha misilezi qonchisizasi woyiko besizaysi kehipe ahone demba gidiza henta sohoni dumma dumma so medosati hemetetidaysane heysappe gidoni nam'u nati de'aysa qonchises.

Ha misilezi qonicizasine woyiko besizayis somedosazape deshay dorisaynee mizay hathe uyana mela shuchera direti utida dirisa beses

Ha missilezi qonc'isizaysi woyko besizaysi kehipe gitane aho gidiza ketha gidoni duma duma merara diya wadu mizati musanne Usha bola diyaysa ha missiley qonc'ses.

Ha misilezi qoncisizayssinne besizaysi keehippe dalganne denba gidida kaame ogera keehippe cora miizatinne boorati enttas biidi diyayssanne hessape heni bagaara zumati diyayssa qoncises.

Ha misilezi qonccisizaysi woyko besizaysi keehippe dalganne demba gidiza sohoni issi bitanezi be hashen xurqafe yeggidi,kacama boorata waaxishe dizaysanne hessappe heni baggara hara boorati waaxetidi dizaysa qoncisesees.

Ha misilazi qoncisizayssi woykko bessizayssi keype dalganne adusa giddiza keththa giddon dumma dumma meraradiya waado meizati kaththa misheninne haaththawushe diyayssa qoncisees

ha misalezi qoncizayssi woykko pessizayssi issi mishira goommatinne keethchas idiza heeran kuttotuyo qallabanne etimiza miisha woykko katha imashe diyayssa qoncisees

Ha misilezi qonccisizayssi woykko bessizayssi issi mishira miizeyo gedden wodoro woththada maaththay yeessanayo giigisashenne hanashe dizayssa qonccises

Hayssi bessiza issi keehippe demba gidiza hentha sohoni dumma dumma miizati etikka kacaama woykko zo'o malkera woykko zo'o meraranne bootta kareta merara diza issi diya issa ha misile qoncisees

Ha misilezi bessizayssi keypey gitanne dalga gidiza miiza hentasooni woykko mehe henta sooni heedzdzu asati heemmishenenne yaaha simersishen dizayssa qoncisis

Ha misilezi qoncisi zayssi poykko bessi zayssi shuchchan diretutida dersa giddon dumma dumma meradiya waadomizati bayntas imettiza haathxa woy katha miishe dessa qoncisees.

ha misalezi qoncisizay si keype coranne dalga gidiza sohoni kooday keype cora gidiza some doosatoppe deshaynne dorsay hentou biidayssa issi bitanizikka hee midideyayssa qoncisees

Ha misalezi qoncisizayssi woykko beyssizayssi kaipe gitanne walqama goshsha dembani issi bitanezi nam'u boorata waaydi goyshe dayssanne ba kushen etanash phacanayo sorqafe dentizayssa qoncisees

Ha misilezi qoncisizayssi woykku phesizayssi kaype gitanne ahu keechcha giddon dumma dumma merara diza waado miizati bayntas imethiza katha woykko maata misha dizayssa qoncisees.

hayssi bessizayssi keyeppey gitanne adussa gitiza qeeththa giddon dumma dumma bawado miiza qommoti bayntsa qoore dirsara yeddzidi maata woykko kathe mishe diyayssanne hessafenni baggara harati zin7izayssa qoncisees

Hamsilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi kaype gitanne denba gidiza sohun kaththi gakkichin kaththieketiza sohun miizi henteti didiyaso bessishe hesapeni baggara mithati diyayssa qoncisees.

ha misilezi qoncisizayssinne bessizayssi kaipi ahonne dalga keeththa giddon dumma dumma meraa diza waadomeizatu achchin issi besanez eqqisi ha xillishe ieyssanne izappe guyera hara cora waadomezati deyssa qoncisees

Ha misilezi qoncisi zayssi waykko bessizayssi dumma dumma booratha gossa heeran issi bitanezi nam'u kacama boorata waaxidi goyishe deyayssanne hessapeni baggara hara waaxethiza boora hixi deyayssa misilezi qoncisees.

ha misilezi qoncisi zayssi woykko besizayssi keypi gitanne ahu giya giddon dumma dumma meh qommoti bayzettininne shametishi diyayssa qoncisi shin esapeyni baggara cora keettotinne cora asasi diyayssa qoncisees

Haysa milezan betizaysi kehippe dalganne aho gidida goshshasohon izzeti dumma dumma c'ugatane dumma dumma putteti issippe shiqidi utidasa qonc'ises. Hesa hen bagara hara Mitha qommoti diyasa qonc'ises.

Ha misilezi qonccisizayssi woyko besizayssi dumma dumma goshsha sohoni oraththa uuththata hara katamappe yiza bitanezi tamaretura gididi tokishshin dizayssa ha misile qonccisees.

Ha missilezi besizayssi kehippe gitanne dalga gigida goshsha bita gisttezi gakizayssa giddon ichashu asati gosha misha oykidi simeretishe dizayssa ha missilezi qonccises.

Ha missilezi qonc'isizaysi woyko besizaysi kehipe gitane dalga gidiza gosha sohoni gosha misha oykidi issi bitanezi uta takishe dizaysa qonc'ses.

hayssi bestiza yissi keippe dhitanne dalga gidiza goshsha heerani nam7u asati gakkiza kathappe masebeni woykko sampan yeggidi punnishe diyayssa hamsalezi qoncisshees dethappen baggara issi bitanesinne hara mashine diyayssa qoncisdees

hayssi bessizayssi keype ahonne dalga gidiza keeththa giddon dumma dumma puothati xugan cugan uttizayssanne etika birooppi gakkishe diayssa hamsidezi koccisees

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi kaype gitanne dalga keeththa giddon dumma dumma cugan cugan diza ooraacha pootati shiiqi uttizayssanne assatika qasse kaype cora qoode deyssa qoncisees

hayssi bessizayssi woykko qoncisizayssi keype aaho gidiza kushsha sohoni ooratha puuthi woykko mitha sokkanaasi pookettiza hollanne iza achchin haaththa ushshiza miishanne koshsha miish diyayssa qoncisishen hessafeynn baggara aragadibideyssa qoncisees

Hayssi bestizayssi gaype talganne gita gidiza goshshaso uni ezikka gisti zeeretutiza goshshaso huni issi bitanezi gistezappe xaki ekkidi qacheri lokko medi haatelizayssa qoncisees.

Ha misilazi qoncisizayssi woykko bessizayssi kaype qitanne dalga gidiza ooratha goshsha sohonne hessapeyni baggara dumma dumma maata kiettatinne adussa midati ubba qasseka zumati diyayssa qoncisees.

hayssi bessizayssi kaypi talganne denba gidiza ooratha gussa shooni kasamappe iza dumma dumma asati bantha kusheni ooso miisha oyqqidi ooratha puuse thokishen dizayssa haysimisilesi qoncisies

ayssi bessizayssi keipi aahonne dalga gidiza mita dirsara giddon dumma dumma puuthati toketizayssanne ga kish deyssa qoncisees esa giddonikka maathakeeti dayssa qoncisees

Haa mesilezi qon7isizayssi waykko pessizayssi gayp gitanne talga ooratha gusha heeran hollazi booketisayssa oyddu asati eqqiti xeelishe di hayssa qon7iseessa

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi kehipe gitanne walqama ooratha goshsha denban goyanassi wadhdhi didiza woyddanne woyda pedariza hasata qoncisees

Hayssi bestizayssi kaype gitanne cora gidiza ooratha puuthati toketanas qiigidayssa qoncishes asasika kooday kayipe cora gidayssa ha misilezi qoncisees.

ha misilezi bestizayssi keypey dalganne aho gidiza gushsha sooni ooratha kati zeereti uttizayssanne izikka gakkishe diyayssa qoncishees asapeyni baggara awey wullishe diyayssa qoncisees

Ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi nam7u macasati giigetidi woykko zooreti uttiza unkankotoppe izikka dimnichetuppe kushe ddidi ekodinne xeelo bollon deyayssa qoncisees.

Ha misiley qoncisizays woyko besizays issi ketha gidon izzika akime ketha gidon 2 asat yid hakimera hasa'ishene bantas koshizaysa oychishe dishn beses.

Ha misilezi qonccisishenne besishe dizayssi keehipe lo7izanne woqqama geesara paraza issi mishiriya akamanas xeelashenne pilgashe dizayssape heni baggara hara paratinne asati dizayssa qonccisees.

Ha missilezi qonc'isizaysi woyko besizaysi kehipe oridenne kehipe modho gidiza wadu mizati issipe shiqidi masa woyko katha mishe diyaysa qonc'ses.

Haysi qonccisizayssi woykko bessizayssi soho ketta giddon dumma dumma medhora diza wado miizzatti diyayssanne ettattappe issino issi mishira kusha oyqada ha goochchashe diyayssa qonccises

Ha missilezi qonc'isizaysi woyko besizaysi kehipe c'ora asati issi deshaza oyqidi akamanas shiqizi gigiutiza eqosa qonc'isishin hesape heni bagara zo'o masqale kamey eqizaysa qonc'ses.

Hayssi bessizayssi issi goshsha heerani woykko oge gaxani eqqiza zo7o boora bessishen essape hini baggara hara dumma dumma asathi diyayssa ha misilezi qonccissees.

Haysi qoncisizayssi kehipe denbanne aho gidiza goshshasoni miizati woykko so medosati hemetishe dizayssa qoncisishees hasasika qooday keehi coranne hessape heen baggara zuumi de'ayssa qoncisees

Hagan beettizayssi issi keeththa giddoni izikka keehi lo7iza heerani issi bitanezi hareza marfe cadana yuu giigetishe diyayssanne hessa areza qase oyqqiza hara wurazi beeththiyayssanne dumma dumma keeththas diyayssa qoncisees.

Ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi keehi corasati banta duunan maske woti dinni bantha kushen pooto oyqidi hashiqi eqqizayssa ha misilezi qoncisees.

hayssi bessizayssi issi keetha heran woyqko keththa giddon issi bitanezi hareza kamana yo giigizayssa ibessishin hessa hareza qasi issi bitanezi oyqqizayssa qoncisishees hessafe nni baggara dumma dumma keeththasi diyayssa qoncisees

Haysi qoncizayssi issi bitanezi kanaza ba gede giddon geessidi oyqqin hanko bitanezi qasseka booththa may7o maay7idi ba ophphen koppiya woththidi ba kushen makamu miisha oyqqidi kanaza akamishe diyayssanne musapeynni baggara harasati diayssa qoncisees

ha misilezi bessizayssi waykko qoncisi zayssi kehipe gitanne aho keetta giddon dumma dumma asati oyde bolla waykko wombara bolla zemperi ha xeellishe dizayssa qoncisees

ha issi besizayssi issi denba woykko dirsa giddoni issi bitanezi ba kushe ni marpe woykko dumma hakama miishata woyqqidi issi kanaza marpen caddise diyayssanne issi naazi qasse he kanaza woyqqizayssa qoncisshees hesafeynni baggara harakkaninne kaami diyayssa qoncisees

Hayssi bessizayssi issi bitanezi keeththa giddoni phelqaadeppe xaale ekishe diyayssanne hessafe guye baggara heedzdzanne heedzdzape dariza haritinne ubba qasse asinne keeththasi zizzayssa qoncisees.

Ha misilezi qoncisiza issi waykko besiza issi issi keetha giddon issi bitanezi ba kusheni marapeza oyqqizayssanne hessafe nibaggara kareta farazi laqqizayssa misilezi qoncisees.

Ham silezi qoncisizayssi poykko bessizayssi kaype gitanne ahu gidiza denbasowoni kayhipe qoodan coranne dumma dumma merara diza deshshati diyayssanne esa giddon heedzdzu hasati diyayssa qoncisees.

ha misilezi qoncisizayssinne bessizayssi issi keeththa giddon issi bitanezi hareza akamanas woykko pilgganas giigetu uttizayssa gidishin issoyi qasse hareza woyqqizayssa gidishin hesafeynni baggara keetti diizayssa ha misile qoncisees

Hammisilezi qoncisizi bessisayssi issi keeththa giddon issi bitanezi hareza oyqqin hankoysi qasse hareza cadanassinne akamanas giigidayssa gida gishase heyssapeyni baggara hara aletinne keeththi didayssa qoncisees.

ha misilezi qoncisizayssi waykko bessizayssi dumma dumma booththa mayumma iza hakamizayssati waykko pelkizayssati dumma dumma mihe qommota pelgishinenney hakamishin beettessii.

amesilezi qoncisizayssi woykko bayissizayssi issi bitanezi hareza shiishshidinne akamishenenne xeellishe diizayssa qoncisise hessapen baggara issi mishira gulota uttizayssa qoncisees

Ha misilezi qonchisdays weyko besdays, kehipe danbane dalga gidida mata gidon, wora madosatupe isoyi iqdaysa ha misile beses.

Ha missilezi qonc'isizaysi kehipe gitane aho gidiza demba sohoni nam'u gamoti isoy isuwara dishetidine qac'etidi hamutidi dizaysa ha missilezi qonc'ses.

Ha misilezi qoncisizaysine besizaysi keehipe gitane demba gidiza sohon wora medosatupe gaamo geetetizaysi ha simidi eqidaysine yashisizayasa beses.

Hayssi bessizayssi woykko qonccissizasi kehippe yeshshizanne dhummiza woora giddon gammozi bearkka eqqidi ha xellishe diizayssa qonccises hessape heeni baggara dumma miththa bonccoti dizayssa qonccisses.

Ha misilezi qoncisi besizaysi woyko pilgi besizaysi keehippe dumati, a wora medisatappe issoy wora kana getetizaysi worati bessiza heeran eqidaysa ha misilezi qoncisees.

Ha misileyi qoccisidayisi kehippe demibati soohonsoohon wora medostape zebera yagetiyisati oyidati issipe shiqidi eqidayisa qoncisesi

Ha misilezii qonccisizayssi woykko bessizayssi keehippe aahonne dembba gidida sohonni woora haretuppe woykko zebiratuppe dumma dumma sohon shiqi uuttidayssa qonccises.

hayssi bessizayssi keyppe gittanne dalgga demba sohoni nam7u gammoti issoy issara dishshetininne qaccetishin diyayssa qoncishesi issikka diyoosay keypey denba gididayssa ha mssileye qoncisees

ha misilezi qoncizayssi woykko besizayssi gayeppe lo7izanne malkera soomedosatoppe gawara milatiza karemedossati maahe misatizaara shuchcha bolla utta dezzayssa qoncisees

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi keyppe gitanne alqama gidiza duunawoy qizayssi haaththa giddo do7azuppe hay lasho geesettizayssi duuna doyizizin izayssa qoncisees

ha misilazi qoncisidayssi woykko bessizayssi kehppe gitanne yashshiza gaammozi uttidi itikko ichi ha xillishe diyayssa qoncisiees izasikka gammay kehi walqama gidiyoyssa qoncisees

Ha misalezi qoncisidayssi woykko pessizayssi wora heran wora medusati nam7ati uttidayssanne essatappe issoy geeggenne issoy qasse maahezi ichiti geeggezadeeleyayssa qoncisees.

Hamisilezi qoncisizayssi woykko besizayssi keypi denbanne lo7iza souni wara medusatoppe geeggi ba gede kissidi hamesishe dizayssa hamisile qoncisees

Ha misalezi qoncisi zayssi waykko bessi zayssi kaype gitaninne walqama dembaani zebira geetettiza nam'u kareme duosati issoysuwara dishati sheninne qaacetishen beetees

Ha misilezi qoncisizayssi moykko bessizayssi woramedosatoppe godare geetettizayssi ha simmidi misile achchu shiqideqqidayssa ha misilezi kaype paattidi qoncisees

Ha misilezi qoncisizayssi boykko bessizayssi keype gitanne dalga gidiza sohoni nam'u gammotoppi issoy zin idayssanne issoy eqqizayssa gidayssa ha misiley qoncisees.

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi kaype lo7izanne tummatiza wora heeran diza kaame ugeera nam7u gammoti hamethizi bishenne ha xillese dizayssa qoncisees

Hamisilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi nam'u issi mala wora medosati isatikka worakanazi nam'atuppe yisso ichizayssa gidishen issoy qidayssa gidayssa hamisilezi qoncisees.

Hayssi bessizayssi keyppe talganne aahu gidiza wora heeran dumma dumma wora medosatuppe nam'u istimalati bantha kashe kaceera gaththidi woretishe diyayssanne hessapeni baggara dumma dumma do'ati diyayssa qoncisees.